Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru manneen jireenyaati. Manneen jireenyaa harka bitaa fi harka mirgaa irratti ijaaramanii jiranii fi manneen jireenyaa kana gidduu daandiiwwan nama deddeebisan kan mul'atanidha jechuudha.

Kan as irratti argaa jirru Kun biqilootaa dha. Biqiloota osoo baafamanii bakka biroo hin dhabaminii dha. Kunis biqiloota bakka jalqaba facaafaman yookiin maxxanfamanii dha.

Namni asirratti argaa jirru kun nama siyaasaa yoo ta'u, paartii adda bilisa baasaa uummata tigraay keessatti nama gahee taphachaa turee fi yeroo calqabaaf barsiisaa yuunivarsiitii finfinnee kan ture akkasumas yeroo ammaa kanatti pirezedaantii yeroo mootummaa naannoo tigraay kan ta'eedha jechuudha.

Kun bakka kuduraalee fi muduraaleen itti gurguramanidha. Bakki kuduraalee fi muduraaleen itti gurguraman kun giddu gala daldalaati jechuudha. Namoonni barbaadan dhufanii bakka kanaa kuduraa kana kan bitatan yoo ta'u, namoonni asirratti mul'atan immoo kuduraalee kana gurguruudhaaf warreen taa'anidha jechuudha. Kanaaf giduu gala gurgurtaa kuduraaleedha jechuudha.

Kan suura kanarratti argaa jirru akkaataa hawwaasni naannoo fi maatiin bakkabtokkotti walitti dhufanii itti shubbisanii fi sirboota aadaa gara garaa akkaataa itti sirbanidha. Namoonni baay'een meeshaalee gara garaa qabatanii yeroo sirbaa jiran kan agarsiisudha.

Bakka kanatti kan argaa jirru suuraa kanarratti dubartii daldala daldalaa jirtudha. Bakka daldalaati jechuudha. Bakka daldalaa kanatti meeshaaleen garaagaraa gurgurtaadhaaf dhiyaatanii jiru. Akkasumas illee kaardiin moobaayilii akka jiru kan agarsiisu barjaan jira. Giddu gala daldalaati jechuudha.

Bakki kunii, hoolqadha. Hoolqa soof-umar seenaa keessatti, hoolqa beekkamaadha. Kan Waggaatti turistoonni hedduun dhaqanii kan daawwataniifi akka biyyaatti madda galii guddaa argamsiisuudhasn sadarkaa jalqabaarra isa jiru, hoolqa soof-umar jechuudha jechuudha kun.

Bakki nuti amma ilaalaa jirru kuni suuraa kanarraa jechuudha bakka daldalaati. Bakki daldalaa kun kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka paapaayyaa, maangoo, burtukaana, anaanaasii fi kanneen biroo bakka tokko ltti qabatee kan jirudha jechuudha.

Asirratti kan ilaalaa jirru suuraa yookiis immoo loogoo kilaba magaalaa Qobbooti. Loogoon kilaba magaalaa Qobboo kuni bifa kana qabatee loogoo kilaboota biroo irraa adda bahuudhaaf kan itti fayyadamanidha jechuudha.

Kan suuraa kanarratti ilaalaa jirru biqiltuudha. Biqiltuun kun qorichaawwan aadaa garaagaraa bakka irraa funaanamanidha. Qorichaawwan aadaa biqiltuu kanarraa funaanamanii bakka garaagaraatti fayidaa garaagaraa ni kennuu jechuudha namoota garaagaraatiif.

Kan asirratti argaa jirru agarsiisa uffataati. Agarsiisa uffataa bifa faashinii ta'een kan qophaa'ee dhiyaate barreeffama jirtuu jedhu ofirraa kan qabudha.

Suuraa kanarraa wanti nuti ilaallu naannoodha. Naannoo qilleensa mijataa qabu, akkasumas bishaanota, mukeenii fi haala magariisaan kan guutamedha. Bakkeewwan bashannanaa turiizimiidhaaf kanneen oolanii fi qilleensa mijataa naannoo qabudha kan nuti asirraa argaa jirru.

Namni suura kana irratti arginu, atileet Hailee Garbasillaaseeti. Atileet Hailee Garbasillaasee seenaa ispoortii Itoophiyaa keessatti nama shoora guddaa qabudha. Yeroo ammaa kana atileet Hailee Garbasillaaseetii jechuudha suura kana irratti kan argaa jirru.

Kuni kan asirratti argaa jirru meeshaalee bareedinaati. Meeahaalee bareedinaa kana akkaataa gara garaatti rifeensa ittiin qabsiifachuu irraa qabee bifa gara garaatiin kan namootni gara garaa itti fayyadamuu danda’ani, kan suura kanarratti argaa jirru meeshaalee bareedinaa ta'uu isaaniiti.

Kan asirratti argaa jirru kun dorgommiidha. Dorgommiin kun dorgommii buunyaati. Dorgommuun buunyaa kun leenjistoota isaaniifi mucaa buunyaa taphatudha kan asirraa argaa jirru. Isaan bakka qophiif shaakalaattidha kan asirraa ilaalaa jirru.

Bakka kanatti kan arginummoo muka guddaadha. Muka guddaa kana jalatti namoonni bakka taa'umsaa garaagaraa godhanii fayyadamaa jiru. Mukti kun namoota kana akka bashannanaa akkasuma immoo akka gaaddisaatti kan isaan fayyadu ta'uusaa kan nu agarsiisudha jechuudha suurri kun.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru kopheedha. Kopheen kun bifa adda ta'een kan hojjetame yoo ta'u, akkaataa itti qilleensa galchuu danda'uudhaan kan hojjetameedha. Kopheen kun, kophee gurgurtaa yoo ta'u, kophee uffattoota aadaawwaan garaagaraafaa waan uffatamuu danda'uudha jechuudha. Kophee bifa salphaatiin argachuu dandeenya.

Kun suuraa kanarraa akka argaa jirrutti taphattuun kun gara garee kilaba 'Cheelsiitti' gaafa makamtu gammachuu isheetti dhagahmee gaafa argisiiftudha jechuudha. Taphattuun Naahoom Girmaa jedhamtu kun.

Kun suuraa kanarratti akka argaa jirrutti suuraa godaantota fakkaatanidha. Godaantonni kun luka duwwaa jiru karaa dheeraa qaxxaamuranii kan dhufanidha. Biyyoottan afrikaa fi shaaraa gadii keessatti kanneen baay'inaan beekamanidha jechuudha.

Kan suuraa irratti ilaalaa jirru kunii agarsiistuudha. Agarsiistuu daandiwwaniiti. Bakka tokkorraa kallattii saditti daandiin gargar baasu waan jiruufi kallattiiwwan sadan kun eessa, eessa akka geessan kan agarsiisudha jechuudha. Agarsiiftuu kallattiiti jechuudha.

Kan asirratti argaa jirru, kitaaba. Kitaaba akkasumas barreessituu kitaaba kanaati. Kitaaba 'Leetoo' jedhu kana kan barreessite biqiltuun, suuraa biqituu akkasumas immoo mata dureen kitaaba isheetii leetoo jedhudha kan iddoo tokkotti kan argaa jirru.

Kan suura kana irratti argaa jirru, qoricha aadaati. Qorichi aadaa Kun biqiltuuwwan garaagaraa irraa bakka tokkotti kan qophaa'e yoo ta'u, bifa aadaatiin qophaa'e dhukkubsattootaaf kan laatamu jechuudha. Walumaa galatti kan asirraa argaa jirru Kun qoricha aadaati.

Asirratti kan argaa jirru kudraa fi muduraawwan gara garaa yommuu ta'u, kuduraa fi muduraawan kunniin gurgurtaadhaaf dhiyaatanii jiru. Kanneen akka qullubbii adii, qaaraa fi kanneen biroo bakka tokkotti gurgurtaadhaaf dhiyaatanii kan jiranidha.

Kan suuraa kana irra jiru maashinii dha. Innis maashina qabatee mana isaa halluu dibaa kan jiruu dha.

Kuni kan nuti suuraa kanarratti argaa jirru lafa qonnaati. Lafa qonnaa kana keessatti biqiltuuwwan toora tooraan qabsiifamanii guddinaaf akka isaanii mijachuu danda'uu fi lafa bal'aa irratti kan facaafamanii jiran toora qabatanii kan jiranidha jechuudha.

Kan nuti lafa kanarratti argaa jirru uffata gosa garaagaraatiin qophaa'ee gurgurtaaf dhiyaatedha. Giddu gala daldalaati jechuudha. Giddu gala daldalaa kana keessatti uffata gosa garaagaraa halluu garaagaraa kan qabu gurgurtaadhaaf bakka tokkotti kan walitti qabamedha.

Inni kun saddeeqa jedhama. Dur abbootiin kan ittiin taphataa turanidha. Yeroo ammaa kanammoo akka madda galiitti bakka daawwannaa turizimiitti kan itti fayyadamnudha. Namoonni bakkeewwan garaagaraatii dhufanii gara Oromiyaa gaafa dhufan saddeeqa kana kana dura arganii hin beekne kan daawwatanidha jechuudha.

Meeshaan kun kan suuraa kanarratti arginu meeshaa lafa ijaarsaatti nu fayyadu yoo ta'u, fayidaan isaa simmintoo fi dhagaa waliin bukeessuudhaan ijaarsaaf akka ta'uuf kan waliin bukeessee nu fayyadudha jechuudha meeshaa bukeessuudhaaf nu fayyadu.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu Kun suuraa mana amantaa Ortodoksii ti. Innis bakka waaqeffannaa isaanii fi bakka buutuu mana amantaa isaaniiti.

Kan asirratti argaa jirru kun immoo gaazixeessituu oduudhaaf qophooftee jirtu fakkaatti. Harka ishiitti meeshaa oduu gabaasuudhaaf ishii barbaachisu qabattee gaazixeessituu fuula kaameeraa fuuldura dhaabbattee oduu gabaasaa jirtu ,kan oduu gabaasaa jirtu dha walumaagalatti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru lafa bunaa sirriitti faayamee bareedee meeshaalee garaagaraa akkasumas immoo meeshaalee bunni ittiin danfan hundumaa kan bakka tokkotti kan walitti qabamee jiruu fi lafa bunaati jechuudha.

Kan asirratti argaa jirru kun oduudha. Oduun kun ETV 57 irraa kan tamsa'u yommuu ta'u, gaazexeessaan kun oduu kana tamsaasuudhaaf achii as bahee karaa foddaa televizyiinii yeroo muk'atu suuraa kaafamedha.

Suura kanarraa hubachuun kan danda'amu, giddu-gala daldala bunaati. Bunni kun danfifamee bakka itti gurguramudha jechuudha. Namni jabanaa qabatee jiru kuni buna kana buusee, nama biraatiif kennuudhaaf kan qopheessaa jirudha jechuudha akka suura kanarraa hubannutti.

Bakki juti amma suura kanarratti ilaalaa jirru kun bakka daldalaati. Bakka daldalaa kanammoo namoonni yeroo buna bitatanii dhugan kan agarsiisuu fi akkasumas mucayyoon buna gurgurtu buna buustee namootaaf yeroo kenna jirtu agarsiisa.

Suuraa kanarraa argaa kan jirru kitaaba, Akkasumas immoo gaazexaa beeksisaaf bahe akkasumas immoo beeksisa affeerrii gara garaa dhaaf kan barreeffame baay'een isaa 'baankii Hibrat' wajjin kan wal qabatu gaazexaadha jechuudha.

Kuni warreen tajaajilaa hawasaa kenuudhaaf olaan keessa isa tokkodha. Tajajiila hawasaa inni kennu tajaajila gejibaatti. Xiyaara Itoophiyaatti. Xiyyarii Itoophiyaa kuni Alabaa Itoophiyaa kan of irra qabuufi buufata xiyaaraa keessa bufatee kan jiruudha jechuudha.

Kun uffata aadaati. Uffanni kunis uffata ogummaadhaan bifa kanaan ogummaa harka namaatiin dabaalamee hojjetame yoo ta'u, gurgurtaadhaaf kan qophaa'ee jirudha.

Kan nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa elektirooniksii keessaa tokko yoo ta'u, dhagaa baatirii ti. Dhagaa baatiriin kuni baatirii keessa erga kaa'ameen booddee humna of keessatti kuufatee qabu kana gara ifaatti baatiriin sun akka jijjiiruuf fayyada jechuu dha.

Kan asirra jiru kun kitaabadha. Kitaabni kun 'kudhaama seenaa' jedha. Kudhaamni seenaa kun olaantummaa oromoo akkasumas immoo sirna waaqeffannaa oromoo kanneen argisiisanidha. Seenaa, aadaa fi amantii oromoo kan ibsanidha jechuudha. kan inni barreeffame akka bara oromootti bara 6413dha.

Kun walgahii, hooggantoonni dhimma barnootaa olaanoon itti walgahii ta'aniidha. Kanneen akka Profeesar Biraanuu Naggaa fi Dr. Saamu'eel Kifilee pirezidaantii Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo isaan itti walgahii ta'an kan nutti agarsiisuudha jechuudha.

Mucayyoon kun mucayyoo wayyaa aadaa uffatte yoo ta’u, bareechituuwwan adda addaa kanneen akka callee, siinqee fi kanneen kana fakkaatan addatti godhattee uffata aadaa Oromoo kan ammayyaatiin kan faayamtedha.

Kan as irratti ilaalaa jirru manadha. Manni kun, mana umrii baay'ee lakkoofsise; akkasumas, faayidaa tuurizimiitiif kan oolu danda'udha. Manni kun, mana baay'ee moofa'e ta'uyyuu tajaajila tuurizimii kennuuf kan ooludha.

Bakka kanatti kan nuti argaa jirru giddu gala daldalaa akka ta'e nutti mul'ataa jira. Giddu galli daldalaa kun suuqiiwwan ni mul'atu akkasumas namoonni garaagaraa wantoota gurguran garaagaraa qabatanii bakka kanatti ni mul'atu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginaa jirru kuduraa fi muduraa yoo ta'u, kuduraa fi muduraan suuraa kanarratti mul'atan gurgurtaaf kan qophaa'anii fi akkaataa nyaachuudhaaf namaaf mijatutti mummuramanii kan qophaa'an ta'uusaati.

Suuraa kanarraa kanneen argaa jirru haadha siinqee ulee siinqee qabatanii irra caalaan garuu kan mul'ataa jiru akkaataa rifeensa isaaniiti. Akkaataan rifeensa isaanii kan walfakkaatu yoo ta'u, kana jechuun immoo sadarkaa walfakkaataarra jiraachuu isaanii kan nutti agarsiisudha jechuudha.

Kun meeshaalee manaati. Meeshaaleen manaa kuni yeroo baay'ee kan namoonni itti fayyadamanidha. Itti hirkachuudhaaf ta'uu danda'a, akka boraatiitti ta'uu danda'a, harka isaanii jala keewwaatanii irra ciisuudhaaf ta'uu danda'a. Walumaagalatti, meeshaalee mana keessaa kan namoonni itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru bakka kuduraa fi muduraaleen garaagaraa itti gurguramanidha. Kuduraa fi muduraan kun bifa garaagaraa kan qaban yoo ta'u, bakka tokkotti fayyadamtoonni akka argataniif kan qophaayee jirudha.

Namni asirratti argaa jirru Kun gaazixeesituudha. Gaazixeesituu foddaa televeziyoonaa keessaan mul'atudha. Gaazixeesituun Kun harka ishee irra waraqaan waanta jiruu fi nama oduu gabaasuudhaaf karaa foddaa televezyiinii as ba'ee mul'achaa jiru fakkaatti jechuudha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirruu gaazexaadha. Gaazexaa Bariisaa kan waggoota hedduudhaaf beekame, dhimmoota siyaasa dinagdee garaa garaa gabaasuudhaani kan biyya kana keessatti beekame maqaan isaallee gara afaan Oromootii Amaariffaan kallattii maraan beekamtii guddaa kan qabu gaazexaa Bariisaa argaa jirra.

Bakki kun immoo bakka sirriitti bareechamee qophaa'edha. Bakka guyyaa dhalootaa itti kabajuudhaaf qophaa'e fakkaata. Bakka dhaloota daa'imaa itti kabajuuf qophaa'e fakkaata guyyaa dhalootaa waggaa tokkoffaa waan agarsiisuuf jechuudha.

Namni nuti suuraa irratti argaa jirru kun nama lafa bunaa jirudha. Lafa bunaa kana bira meeshaaleen harka dhiqannaa illee jiru. Akkasumas, beeksisa Saafaariikom kan ta'e dibaabeen dhaabbatee jira. Namoonni achi jiran buna fayyadamuuf yookiin siim kaardii gurguruuf achitti argamu.

Suurri asirratti argaa jirru kun teessuma dachee akkasumas immoo volkaanoodhaan kan makaa ta'e kan qabuu fi namoonni akkasumas turistoonni gara volkaanoo kanaa akka seenaa haaraa dhagahanitti ilaaluudhaaf kan itti deemanidha jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti kun kan argaa jirru seenaa fi teessuma dachee kan jennuun sanadha jechuudha.

Suuraa kana irraa kan ilaalaa jirru kopheedha. Kopheen kunis kophee hidhannaadhaaf qophaa'edha. Kopheenis bocaa fi bifa garaa garaan namoota garaa garaan ni hidhatamu. Sagantaawwan irratti hidhataman illee garaa gara ta'uu danda'a. Kopheen kun garuu irraa caalaa ganna hidhatama.

Kan asirratti argaa jirru kuni gosa ispoortiiti. Gosa Ispoortii keessaa fiigicha yoo ta'u, fiigicha maraatoonii dubaraa, yeroo atileetiin kun fiigdee sarara xumuraa irra geessu, injifannooshee akkaataa ittiin isheen ibsite kan nu agarsiisudha.

Asirratti kan ilaalaa jirru naannoodha. Naannoon kun bakka bashannanaaf kan ta'u bakka giddugala bashannanaati. Bishaanota tabba gubbaa irraa gad dhangala'an akkasumas naannoo haalluu magariisaa faayamee bakka bashannanaaf kan nu tajaajiludha jechuudha.

Suuraa kanarratti ilaalaa kan jirru loonidha. Loon kun marga dheeduudhaaf lafa margaa keessa jirudha. Loowwan kun bifa garaagaraa qabu. Sanyiin isaaniis sanyii loon garaagaraa ta'edha. Isaan kun beeylada manaa keessaa tokko ta'anidha.

Kan as irratti ilaallaa jiruu kuni gidduu gala daldalatti. Namoonni bitachuuf bakka dhabbatani ilaalla jiru. Akkasumaas immoo nama bitatuutti namni gurguruu jira jechuudha. Walumagalatti kan suuraa kana irratti argaa jiru giduu gala daldalatti

Kan suuraa kanarratti argaa jirru beeksisadha. Beeksisni kun beeksisa baankiin daldaala Itoophiyaa yoo ta'u, akkaataa kamiifi bakka kamitti mobaayila keenya fayyadamuudhani akkaataa itti kaffaltii raawwachuu dandeenyurratti beeksisa hojjatamedha. Beeksisa baankii daldalaa Itoopiyaati.

Kan asirratti ilaalaa jirru, suuradha. Suurri Kun bakka bashannanaa fi itti qilleensa fudhataniidha. Namoonni bakka kana dhufanii haala fincaa'aa kanaa ilaalanii magariisummaa kanatti yeroo isaan itti bashannanaa jiranidha lafa kana irratti ilaalaa kan jirruu jechuudha.

Kan suura kana irratti argaa jirru maatiidha. Maatiin ijoollee isaanii qabatanii yeroo isaan waliin suura ka'anidha. Maatiin Kun maatii gammachuu qabu fakkaatu fuula isaanii irraa. Kanaafuu akka suura kanaatti Suura kana irratti kan argaa jirru, maatii maatii isaanii wajjin suura ka'aa jiranidha.

Bakka kanatti kan arginu, mucayyoodha. Mucayyoo wayaa aadaa bareedaa uffattee agarsiisa faashinii argisiisaa jirtudha. Akkamiin wayaan kun akkasumas faaya mormaa akkasumas faayaa gurraa faaya harkaa bakka tokkotti godhattee jirti jechuudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru meeshaa faayaati. Meeshaan faayaa mucayyoon Kun ittiin miidhagdee jirtu kan isheen morma isheerratti hidhattee jirtudha. Meeshaan Kun yeroo baay'ee morma irratti kan kaawwatamuu fi miidhaginaaf kan ooludha.

Kan as keessatti argaa jirru kuni gosoota muduraa keessaa tokko yoo ta'u, timaatimiidha. Inni kun sirriitti bilchaatee kan ga'edha. Kun yero baay'ee osoo hin turiin akkuma salphaatti mana keessatti mi'eessituuwwan muraasa itti daballee nyaachuu dandeenya.

Namni suuraa irratti argaa jirru kun kan amma lubbuudhaan hin jirre artistii beekamaa fi jaallatamaa Alii Birraa jedhama. Sirboota aadaa Oromoo fi sirboota ammayyaa kanneen shubbisa adda addaa qaban kan shubbisa aadaa fi ammayyaa iddoo tokkotti qabatan taphachuudhaan beekamu yoo ta'u, nama aartii Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaa turedha.

Isaan kuni kitaabolee garaa garaati. Kitaabolee garaa garaa kuni akkaatuma akkaataa isaaniitiini maxxansa garaa garaa kan qabatani yoo ta'u, fakkeenyaaf kan asirra jiru Biiroo Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaatiini maxxanee hawwaasaaf dhiyaatedha jechuudha.

Kan asirratti ilaalaa jirru maashinadha. Maashinni kuni fayidaan isaa lafa qofforuufidha. Lafa yeroo qonfforru, gadi fageenyaafi haga barbaade sirriitti qofforuu kan danda'u maashina beekkamaadha jechuudha.

Kun akkaataa jireenya hawwaasummaati kan inni nuti agarsiisu suurri kuni yeroo itti jawaasni watoota gara garaa bakka tokkotti walitti dhufee kaan bitatee kaan yeroo gurgurudha kan nuti ilaalaa jirru. Walumaa galactic jireenya hawaasummaa bakka tokkoo yeroo isaan walirraa bitanii fi gurgutanidha kan inni mul'isu.

Bakka kanarratti kan nuti argaa jirru gamoowwan ijaarramaniifi bakka waliin jireenyaa hawaasaati. Bakki waliin jireenyi hawaasa kunii namoonni baayyeenii bakka tokkotti dhufanii iddoo isaan irra jiraachuu danda'an gamoo mana waliin manneen waliin jireenyaati jechudha.

Asirratti suura kanarratti ilaalaa kan jirru dhugaatiidha. Dhugaatiin kuni bifa dammaa kan qabuufi dammarraa kan hojjatame yoo ta'u bifa kanaan dhuguudhaafi kan buufamee jiru ta'uusaa suuraa kanarraa hubachuu ni dandeenya .

Kan suura kana irratti ilaalaa jirruu, mucaa kanadha. Mucaan kunii akkaataan qabannaa rifeensa ishee kan namoota biroo irraa gargaridha. Kun akkaataa bakkaa bakkatti ta'uu danda'a gara naannoo Oromiyaa kibbaatti naannoo booranaatti hiikaa mataa isaa qaba.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu konkolaataa kokaa kollaa baatee jiruu dha. Innis yeroo inni gurgurtaaf walitti qabamee jiru kan ibsuu dha. Innis yeroo namoonni addaa addaa wal gargaaruun buusaa jiran kan ibsuu dha.

Kanii suuraa kanarraa argaa jiru manneen jireenyaa gaafa diigamaa jirani dha. Manneen jireenyaa kuni ijaarsasaa haaromsuuf ta'uu danda'aa; akkasumas immoo bakka sanarratti mana biraa ijaaruuf ta'uu danda'a. Garuu manneen jireenyaa yeroo diigamaa jiran kan nu aga....

Kan asitti argaa jirru kun dallaa Jogol yoo ta'u kan inni argamu Hararidha. Kunimmoo bakka hawwata turizimiitii fi kan nu gargaaru yoo ta'u, turistoonni baay'een achitti imalanii kan daawwatanii fi turizimii keessatti gahee olaanaa kan qabu dallaa jogolidha jechuudha.

Kan asirratti ilaalaa jirru Kun, konkolaataadha. Konkolaataan kunii konkolaataa tajaajila deddeebisa uummataatiif ooludha. Konkolaataa karaa dheeraa deemuu danda'u yoo ta'u, konkolaataan Kun bakkeewwan nuti mi'a keenya keewwannu illee akkasuma bakka tokkotti qabatee kan jiru konkolaataa tajaajila deddeebisa uummataatiif ooludha.

Kan suuraa kana irratti ilaalla jiruu abbootaan siyasaa waggootaan darbaniidarbaniif Oromiyaafi Itoophiyaa dabalatee akkasumaas akka ganfaa Afirikaatti hojiiwwan siyasaa hojechuun beekaman Lammaa Magarsaa, Juwwar Muhameed, Abiy Ahimeed, Warqinaa Gabayyoofi kannen biroo bakka tokkotti kan isaan suuraa ka'anidha jechuudha.

Surrii kuni kan nuti as irratti argaa jiruu abbootti siyasaadha. Abbootti siyasaa biyyaa Afirikaa. Kan biyyaa Sumaliifi kan biyyaa Ijibtidha. Abboottin siyasaa kun laman marii gegeesuudhaf kan waliin jiraanidha. Kuni dhimoota siyaasattin kan walqabatani jechuudha. Dhimoota siyaasa Afirikaa.

Kan asitti argaa jirru bu'uraalee misoomaati. Bu'uraaleen misoomaa kunneen konkolaataa fi xiyyaaraadha. Isaan kunneen bu'uuraalee misoomaa damee bu'uuraalee misoomaa ta'anii warreen tajaajila geejjibaa kennuudhaaf itti fayyadamnu dhaa jechuudha; kan lafarraa fi Kan qilleensarraa.

Kun dirree lafa qonnaati. Dirree lafa qonnaa kunii midhaan faca'ee, midhaan kunii toora tooraan faca'ee akka qilleensa argachuu danda'utti akka seeraan biqilee firee gaarii biqilchuu danda'uttii lafa bal'aa uwwisee kan lafa bal'aa irratti uwwisee faca'ee argamudha jechuudha dirree lafa qonnaa.

Namni suuraa kanarratti argaa jirru Poolisii fakkaata. Poolisiin immoo marii wayii gaggeessaa waan jiru fakkaata. Walumaa galatti namaa seera kabachiisaa jirudha, uffata seeraa uffatee waan jiruuf nama seera kabachiisaa jirudha jechuudha.

Namni asirratti mul'atu kun nama beekamaa fi hayyu-duree siyaasaa Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphachaa turedha. Maqaan isaanii Obbo Baqqalaa Garbaa jedhamu. Nama siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa keessatti gahee guddaa qabanidha.

Kun siyaasdha. Sirna diddaa wayyiitii, yeroo itti lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatan akka Ameeerikaan dhimma Itoophiyaa keessa harka ishee hin galfanne itti gaafataa turanidha. Kana jechuun hanga danda'ametti dhimma keessoo Itoophiyaa, itoophiyaadhumaaf akka dhiifamu yeroo itti Ameerikaa gaafachaa turanidha.

Kan nuti argaa jirru bakki kuni sirriitti akka faayameedha. Wantoota garagaaraatiin keessummaan akkasumasimmoo abaabowwan garagaraa bukkee kaa'uudhaani bakka faayamee sagantaa biraatiif qophaa'e nu agarsiisa.

Kani suura kanarratti ilaalaa jirru akkaataa waliin jireenyaa hawaasaa fi maatiiti. Daa'imman fuuldura ishee taa'anii yeroo isheen barsiisaa jirtudha kan arginu. Inni kunimmoo walumaa gala jechuudha waliin jireenya hawaasaa jechuudha.

Kan asirraa argaa jirru kun akkaataaa ijaarsaati. Ijjarsa ta'ee ijaarsa mana beating. Jalli isaa muka kan ta’ee fi gubbaan isaa qorqoorroo kan ta’e akkaataa manneen baadiyyaa di akkasumas manneen magaalaa tokko tokkos ittiin ijaaramanidha jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu nama daldala irra jiran yammuu ta'u isaannis namoota kuduraa fi fuduraa gurguruun jireenya isaanii kan gaggeeffatanii dha.

Kan suura kana irratti ilaalaa jirru faayadha. Faaya kana dubartoonni akkasumas shamarran gurra isaaniitti kan godhatan yoo ta'u, faaya bareedinaa miidhaginaaf warreen shamarranii keewwatan jechuudha.

Suurri amma ilaalaa jirru Kun, suuraa kuduraa fi muduraati. Suura kuduraa fi muduraa kana adda garas irraa akkas yoo ilaalle namicha argina. Namichi kunii kunuunsaa jiraa fi irraa guuraa jiraa hin beeknu garuu kuduraa fi muduraa keessaa Kun qaaraadha. Bifa gaariidhaan qaaraa naqatee jirudha jechuudha.

Kan suura kanarratti ilaalaa jirru meeshaalee aadaa fi kanneen ogummaadhaan hojjetaman yoo ta'u, isaan kun nyaatota qopheessuudhaaf yeroo isaan fayyadan ni beekama. Inni gadi gombifamee jiru suni gombisaa jedhamee kan beekamu yoo ta'u, asirraa hubachuun akka danda'amutti jalaan illee eelee ni argina jechuudha.

Suurri asirratti argaa jirru kuni meeshaalee mana keessaa yoo ta'u, meeshaan kun irra rafuufis, irra taa'uudhaafis faayidaa garaa garaatiif kan oolu yoo ta'u, meeshaa mana keessatti namoonni itti fayyadamanidha.

Kan bakka kanatti argaa jirru kuduraa fi fuduraalee gara garaa yoo ta’an, bakka kanatti gurgurtaadhaaf kan dhiyaatan yoo ta’u namoonni gosa barbaadan bitatanii filatanii haala bitachuu danda’aniin kan qophaa'edha.

Kan asirratti ilaalaa jirru kuni konkoolaataa fe'umsi itti fe'amee jirudha, Konkolaataan kun ammoo meeshaalee asirratti irratti fe'amanii jiran kana bakka tokkoo bakka biraatti daddabarsuudhaaf yookaan ammoo bakka tokkoo bakka biraatti geessuudhaafi kan meeshaalee irratti fe'amanii jiranidha jechuudha..

Kan asirratti ilaalaa jirru, oduudha. Mata dureen oduu kunii lammileen hundi iyyuu biyya isaanii sadarkaa idil addunyaatti beeksisuudhaaf ambaasaadara biyya isaanii ta'uu qabu jedhee bifa ittiin oduun dhihaatedha. Kanaaf iyyuu kan argaa jirru oduudha.

Kan asirratti ilaalaa jirru kun kopheedha. Kophee bufa kana qabu kana namni kun akka hidhatee jirutti yoo ta’e beeksisaf kan nutti agarsiisaaa jirudha. Kopheen kun gabaarraa yeroo bahetti akka namoonni bitatanitti namichi kun beeksisaa jira jechuudha.

Kan asirratti argamu loogoo baankii Oromiyaati. Loogoon baankii Oromiyaa magariisaafi luka fardaafi faratti dhiyaaturraa kan qophaa'e yoo ta'u, adda baastuu baankiiwwan biroo irraa adda isa baasudhaa jechuudha. Kun loogoo baankii Oromiyaati.

Suura kana irratti kan argaa jirru daldalaa tokkodha. Innis fuduraa habaabii jedhamu gurguruudhaaf bukkee taa'ee jira. Habaabii kanas akka gurgurtaaf mijatutti kan guutummaadhaan jiru jira; akkasumas kan gargar bahee jirus jira.

Kun gosa nyaataa adda addaa ti. Gosoonni nyaataa adda addaa kun ittoowwan gosa adda addaa fi biddeen irraa kan dhiyaatan yoo ta'u, ittoowwan gosa nyaataa adda addaa kun shiroo, misira, dinnicha, kaarotii, qaaraa fi kanneen kana fakkaatan kan iddoo tokkotti qabatee dha jechuu dha.

Kan suura kana irratti argaa jirru warreen seera kabachiisanii fi akkasumas hooggantoota warreen seera kabachiisanidha. Akkuma argaa jirrus yeroo isaanitti nagaa wal gaafatanidha. Uffanni isaaniis kan poolisii Federaalaati.

Kun kan suuraa kanarratti argaa jirru kopheedha. Kophee alaabaa Itoophiyaa tiin faayamee bifa kana qabaatee bifa gurraacha sanarratti immoo alaabaan Itoophiyaa faayamee kophee dhiyaatedha jechuudha.

Kan asirratti ilaalaa jirru kun alaabaadha. Alaabaa biyya Afriikaa kan taate Itoophiyaa fi alaabaa biyya Turkiiti. Alaabaan kun lamaan bakka tokko kaawwamanii kan jiranidha kan nutti argisiisu.

Inni asitti ilaalaa jirru kuni muuziidha. Muuzii lafa qonnaa irratti biqilee jirudha. Muuziin kun kan firee godhatu jechuudha. Ganaa firii harcaafatee firii buufata jechuudha muuziin kuni. Naannoo mana jireenyaa dugda duuba lafa qonnaa yookis ammoo bakka muuzii kanaaf ta'u kan dhaabate jirudha.

loogoon kunii logoo baankii daldala etiyoopiyaa yoo ta'u faaydaan logoo kanaa baankiiwwan birooirraa kadda isa baasuu fi baankii daldala etiyoopiyaa jedhame nama biratti beekamtee akka argatuu fi sammuu namaa keessatti suura kana uumuudhaan baankiiwwan biraairraa namoonni akka adda baabataniif kan fayyadua

kuni kan asirratti argaa jirru kun kitaabadha. kitaaba bu'uura qorannoo maxxansa lammaffaa jedhu nama Dastaa Dassaalanyi jedhamuu kan barreeffame yoo ta'u rakkoo gaafii qorannoo fi furmaati akkasumas immoo deebi kan jedhu of keessatti qabate warreewwan ammaa as tarressine kun achi keessatti argamuu akka danda'an kan hibsuudhaa jechu.

namni nuti suura kan irratti argaa jirru weellisaa beekamaa fi jaalatamaa andu'aalam gosaati Andu'aalam Gosaa sirboota afaan ormoo ammayyaatabachuudhan nama ga'ee guddaa ba’ataa jiruu fi ba'ataa ture dha namni kun uffataawwan ammayyaa midha gooffate nama dhaabbataa jiru

kuni kanasirratti ilaalaa jirru kun mana amantiiti bakka amantoonni itti waaqeffatanidha jechuudha bakka mana amantaa boca isaa eegee ijaarame bakka amantoonni itti deemanii amantaa isaanii itti gaggeeffatanidha jechuudha kun gala baaamatti

Lafa kanatti kan nuti suura kan irratti argaa jirru konkolaataa irratti gaafaa namni tokko meeshaa fe'aa jiruudha. namichi kun kan ittiin of jiraachisus ta'uu danda'a akkasumas immoo abbaa qabeenya qabeenya sanaa ta'uu danda'a jechuudha.

suura kanarraa kannuti argaa jirru giddugalaa bashannanaati giddugalli bashannanaa kun immoo lafaa yookis immoo bakka galaanaan marfamee jiruu fi namoonni baay'een deemanii bakka kanatti itti bashannanuu kan danda'an giddugalaa bashannanaa fi iddoo boqonnaa akka ta'e argaa jirra

kan as irratti arginu kunii gosoota konkolaataa ti gosoonni konkolaataa kuni tajaajila hawaasaaf kan kennanii baayyinaanii magaalota keessatti yoo ta'u akkaammaa arginu kanatti suurri konkolaatota kun buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleerra jiru irraa kan kaafame ta'uu nutti mul'isa.

kuni buuraalee misoomaati ,bu'uuraalee misoomaa keessaa muzeemii guddicha adawwaatii muzeemiin guddicha adawaa andhura magaalaa f infinne dhaannoo birbirsa koroo jedhamutti waajira kan tiibaa bulchisa magaalaaf infinnee dugda duubatti kan argamudha jechuudha kun mallattoo gurraachotaa jedhame illee yeroonitti holkaafamee faarfamuu ni jira jechuudha

kan suura kana irratti argaa jirru bu'uuraalee misoomaati. Bu'uraaleen misoomaa kun immoo kanneen isaanii jaaramaa jiranii fihumna elektirikaa maddisiisuufdha. Akka suura kana irraa hubachuu hin danda’amutti naannawaasaa irratti bu'uraaleen misoomaa kanneen biroo jiru. Bu'uraalee misoomaa humna elektiriikaa maddisiisuuf jaaramaa jiran.

Kan asirratti ilaalaa jirru kun Loogodha. Loogoon kun immoo alaabaa Itiyoophiyaafi kan garee raayyaa ittisa biyyaa dhaabbata raayyaa ittisa biyyaadha. Kan inni iddoo tokkotti qabu. Loogoon kuni akka birmadummaa biyyaatti kan fayyaduufi gidduu isaa irratti immoo Urjii kan qabu.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

Kun beeksisa dstv dhan beeksifamaa jiruudha beeksisni kun kanneen ijoolleedhaan, ispoortiidhaan waantoota gara garaatiin kan walqabatanii gatiin kaffaltii ilee irra jiraa guyyaa yoomiiti akka jedhullee irra jiraa walumaa galatti beeksisadha jechuudha.

kana sirratti ilaalaa jirruu mana jireenyaatti manni jireenyaa kun bifa kan kabaatee kan ijhaarame yoo ta'uu mana jireenyaa gamoodha manni jireenyaa kun mana jireenya irra darbee waajiraaf illee tajaajiluun danda'a garuu akka amma jiruutti mana jireenyaati jechuudha

Kan suura kana irratti argaa jirru konkolaataadha. konkolaataan kun kan goommaa afur qabudha. Tajaajila geejibaatiif kan ooluu tajaajila geejjibaa gaafa jennu tajaajila geejjibaa namoota murtaa'aniif kan oluudhaa jechuudha. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa manaas ta'ee ni fayyadu.

Kuni meeshaadha. Meeshaa meetira jedhamuudha kan ittiin yeroo ijaarsa raawwatamu dheerinni waan takkaa kan ittiin safaruudha. Muka ta'uu danda'aa siviiloota ijaarsaaf fayyadan sana muruudhaf ta'uu danda'u meetiraadha. Jechuudha meetira ijaarsaaf itti fayyadamu dandeenyuudha.

kanasirratti argaa jirru kopheedha kopheewwan kun immoo kophee bifa garaa garaa qabatan dhihaatanii kophee gurraachaa akkasumas kophee diimaadhaa kopheewwan kun bareedanaaf akkasumas yeroo eebbaa fi sagantaawwan garaa garaadhaaf namoonni kanitti fayyadaman

Suuraa kana irratti kan argaa jirru kuduraa fi muduraa gurgurtaadhaaf dhi'aatedha. akkasumas immoo nama kophee qulqulleessuudha. Konkolaataan illee jira. Namoonni kuduraa fi muduraa sana bitachuudhaafi kan isaan dhufan kan argaa jirrudha jechuudha.

kanyaas irratti argaa jirru lgoodha lbulchiisabahaardaardha logoo bulchiisa magaalaa bahaardaa bifaasaa qabate iwaan ibsuu barbaadu qabate akkasumas immoo bara hundeeffama isaa addoo tokkotti qabate logoo kilaba magaalaa bahaardaadargaa jira

bakka kanatti kan nuti suura kanirratti argaa jirru shubbistootadha. shubbistoonni kun meeshaale muziqaatiin dabaalamaniiti gan isaanii shubbisuudhaaf jiranii suura kanirraa argan akka jirrutti suura otoo isaan shubbisaa jiranii fudhatamera.

Bakka kanatti kan nuti argaa jirru uummamaa fi naannoodha. Uummamaa fi naannoon kun bifa baayyee nama hawwatuun kanneen taa'ee jiruudha. Akkaataadhumti uummama isaallee kan baayye namatti toluu fi bakka kana irratti biqiloonni gara garaa lafa kana uwwisanii kanneen argamanidha.

kana sirratti ilaalaa jirru kun kopheedha kopheen kuni bifaa garaa garaatiin dhiirotaafis ta'ee dubarotaaf kan qophaa'eedha kopheen kun kaninni irraa qophaa'ee gogaadha gogaa irraa qophaa'ee akkaataa kophee kan hidachuudhaaf mijatuun qabatoowwan garaa garaatiin kan qophaa'aniidha jechudha

bakka kanatti kan nuti argaa jirru biqiltootadha. Biqiloota yeroo itti isaan dhaabamaniidha. biqiltoonni kun akkaataa isaaniif guddinaaf ta'uufii danda'utti fageenya murtaawaa irra kan dhaabataa jiraniidha. akkasumas immoo namoota biqiltoota dhaabaa jiraniidha.

bakki ammaa argaa jiru kun bakka bakki bashannanaa kun giddu gala namoonni baay'een itti imalanii turistoonnis ta'e namoonni dhuunfaa itti imalanii itti bashannaniidha. bakkeewwan kun gaarreewwaniin marfamanii haala qilleensa mijataa qabu kanaaf halumaa gala bakka bashannanaa.

Kan nuti amma asuura kana irratti ilaalaa jirru gaafaa namoonni garaagaraa meeshaalee garaa garaa gurgurtaadhaaf di'eeysanii akkasumas immoo namoonni garaa garaa meeshaawwan garaa garaa kana bitachuudhaaf bakka sanatti argamanii meeshaawwan kana ilaalataa jiranidhaajechuudhaa giddugala daldalaati.

Kuni giddugala daldalaati giddugalli daldalaa kuni wantoota barbaannu baay'ee garaagaraa bakka tokkotti iddoo argachuu dandeenyuudha. Wantoota nyaatamaan, waantoota dhugamaan, wantoota dhibbatamanii fi kanneen garaa garaa bakka tokkotti iddoo argannee bitachuu dandeenyuudha jechuudha.

Suuraan kun kan inni agarsiisu akkaataa jireenya hawaasaa fi turizimii nutti agarsiisa.

kan asirratti argaa jirru barattootaa dha. barattoonni kuni faayidaa madaalamuu hin dandeenye fi bakka bu’iinsa hin qabne qabu. Jireenya guyyaa guyyaa keessatti ta’ee, karoora yeroo dheeraa milkeessuu keessatti gahee olaanaa taphatu. Faayidaan isaa kallattii tokko qofaan osoo hin taane, karaalee garaa garaatiin ibsamuu danda'a.

asirratti kan argaa jirru barattootaa dha yerootti barattoonni qormaata isaanii qoramaa jiran kannutti argisiisuudha akkaataan taa'umsa isaanii fi bakkii amma irraa argaa jirru kun mana barnootaatti barattoonni qormaata irra jiraachuu isaanii kannutti agarsiisudha

Kan as irratti argaa jirru gurgurtaa meeshaaleeti giddugala gurgurtaa meeshaalee kan irratti meeshaaleewwan gosaa adda addaa akkasumas immoo uffannaan illee jira giddugalaa daldalaati jechuudha walumaagalatti bakka kanatti kan arginu bakka gurgurtaa fi mi'a bittaa meeshaalewwaniiti jechuudha.

kan asirratti argaa jirru kun, meeshaalee elektirooniksitii. meeshaan elektirooniksii kun immoo, sa’aatii harkaati. Sa'aatiin harkaa kun, bilbila ni qaba ,safartuu dhiigaa ni qaba. Walumaa galatti, kunnen meeshaalee elektirooniksiiti jechuudha.

kuni mata duree oduuti oduudha kan suura kan irratti argaa jiru kannoo agarsiisaa jiruu xiyyaarri ameerikaa gatiiqaalii tokko akka inni caccabe yooksi immoo akkainni gubatetti kan adi argisiisuudha garuu walumaa ggalaatiin kun maallidha oduudhaajechuudha

wanti nuti suura kana irratti argaa jirru warreen seera kabachiisanii konkolaataa kanirra gaafa isaanii hiikaa jiraniidha sababni isaanirraa hikaa jiranii fi karaa qarqaraa waana dhaabatee jiruufdha akka suura kanirraa ilaalaa jirrutti

kuni meeshaadha meeshaan kun immoo ijaarsa keessatti ga'ee guddaa kan xabatuudha meeshaan kun hiikuufis ta'ee hidhuudhaa fi meeshaalee ijaarsa walqabsiisudhaa fi kan nu fayyadu yoo ta'u meeshaan kun baay'inaanii kan inni fayyadamu lafa ijaarsaa irratti akkasumas immoo hiituuwwan garaa garaa walqabsiisu irratti hidhaa jechudha

kan suura kan irratti argaa jirru dibatadha. Dibanni kun qaama kan dibatamu yoo ta'u bareedina akkasumas immoo lallaafina gogaatiif kan fayyadudha.

suurra as irratti argaa jiru kun konkolaataadha konkolaataa demgummaa furiyyoo ta'u konkolaataawwan kun magaalaa keessa deddeebuudhaan tajaajila deddeebisaawwaasaatiif kanoolaniin ajjechuudha konkolaataan kun yeroo baay'ee magaalota keessa deddeebuudhaan tajaajila kennu irraa kanafe karaa baay'ee faguu deemu warreen hin dandeenyera

suura kanarraa kan argaa jirru giddugala daldalaate giddugalli daldalaa kunii meeshaawangaraa garaa kanninakkaa dibataa, saamunaa fi waantoota biroo bakka tokkotti dhi'ees suudhaanii namoonni immoo yeroo saan bitatatan kan nu agarsiisu walumaa galaanii giddugalladaldalaa namoonni bittaa fi gurgurtaa bakka sana raawwataniidhaa jechudha

Kani asirratti ilaala jiru kun suuraadha. Suuraa kuduraa fi muduraatii. Suura kuduraa fi muduraa ta'e suura kuduraafi muduraa keessa suuraa anaanaasiidha .anaanaasiin kun bifa kanaan mi'a keessa naqame bakka tokko keewwame kan jirudha jechuudhaa.

Akka as irraa argaa jirrutti bakki kun bakka bashannanaa ti. Mucayyoon kun bakka bashannanaa kanatti bishaan gubbaa irraa gad bu'aa jiru kanatti jalatti dha kanishiin suura ka'aa jirtu kun hin giddu gala yooks immoo bakka bashannanaaf baay'ee mijataa ta'ee fi bakka aagal fiitii jechuudha kanatti jirraa argaa jiru.

Manni jireenyaa kuni kan umurii dheeraa lakkoofsisanidha. Akkasuma akkuma suura kana irraa hubachuun danda'amutti gubbaa mana kanaa irratti wantoonni gara garaa biqilaniiru walumaa gallatti garuu kun mana jireenyaati jechuudha.

Kan as irratti argaa jirru mana barumsaati. Mana barumsaa kana keenyaa mana barumsaa sana irratti qubeewwan garaa gara bocaamanii jiran kun kan kaameeraa kaafame kan nuti ilaalaa jirru mana barumsaati jechuudha.

Kuni kan nuti as irratti argisiisaa argaa jirru dibbataadhaaf akkaataan itti mucayyoon qabattee jirtuudha. Timaatimiidha. Timaatimiin kun immoo fuula ishii akka bareechuudhaa fi kan ishiin dibata qoppeeffatte jirtuudha. Meeshaa dibataaf ooluu fuula kan bareechuu timaatima jechuudha.

kan suura kan arratti argaa jirru gosoota kuduraa f muduraa keessaa tokko yoo ta'u kunis qullubbii diimaadhaa jechuudha. Qullubbii diimaan kun mi'eessitu ittoo itti hojjechuudhaaf nu gargaara.

Kan as irratti argaa jirruu yerootti shubbistoonni aadaa fi aartii itti agarsiisaa jiraniidha aadaa fi aartii isaanii kana bifaa ammayyaadhaan dabaalanii yerootti aagarsiisaa jiraniidha jechuudha.

kunii naannawaadha naannawaa kun jechuun immoo naannootti biqiltoonninaannawaa kana keessa manneen jireenyaa jiru kanneen namoonni garaa garaa bakka garaa garaatii irra jiraataniidha biqiltuuwwan garaa garaa keessa jiru biqiltuuwwan kun dheerinaa fi bifaan gargari garuu walumaa galatti naannoodha jechuudha

kan suura kana irratti argaa jirru kuni manneenii fi manneen jireenyaa ti. Manneen jireenyaa meeshaalee garaa garaatiin guutaman akkasumas teessoowwanii fi kanneen kana fakkaatan ni jiru

Kuni kan asirratti argaa jiru kun bakka gurgurtaati. Bakka gurgurtaa ta'e immoo kan bunni itti gurguramuudha jechuudha. Bunni kuni bakkeen garaa garaa akkaataa qabiyyee isaatiin bakka garaa garaa qoodamee jira . Iddoo bunni gurguramuudha jechuudha. Giddugalaa gurgurtaa bunaatti walumaa galaan jechuudha.

kanas irratti argaa jirru gun nagay eeksistoota nagaya eeksistoota naannoo oroomiyaatii kana kan jarneef immoo alaabaa mootummaa naannoo roomiya eegiddu isaaniitii ni mul'ata walumaa galatti suura kana irra warriiin jiran milishaa oroomiyaatii jea

kan as irratti argaa jirru kun dammaqee mukuna jedhama itti haanaa mummee ministeeraa fi akkasumas itti gaafatamaa dhimmoota alaa duraanii kan tureedhaa jechuudha namni kun siyaas dinagdee toophiyaa keessatti nama ojiiwwan siyaasaa hedduu hojjechaa turee fi dipiloomaasiiwwan hedduu irratti nama beekamuudha

kuni logoo gamtaa afrikaa yoo ta'u alaabaa biyyoota miseensota gamtaa afrikaa akkasuma ta'ani kanneen biyyoota afrikaa guutummatti bakka tokkotti kan qabatee fi alarraan immoo alaabaa gamtaa afrikaatiin kan marfame jiruudha.

bakka kana irratti kan argaa jirru galmadhaa . galma jechuun bakka itti filmiin ilaalamuudha .bakka kanatti namoonni baay'een dhaqanii bakka itti bashannanuu danda'aniidha . teessuma isaa qophaa'ee bashannanaaf sirriitti mijate qophaa'ee taa'ee dha

Suura kan irraa argaa kan jirruu mucayyoo uffata faashiniidhaan qophaa'ee uffata ammayaawaa ta'ee uffattee uffata sana agarsiisaaf uffattee jirtuudha. Uffanni kun faashiniidhaan akkamitti uffatamuu akka danda'u kan nuti agarsiisaa jirtudha.

Kan amma suura kana irratti argaa jirru bishaan tabba gubbaa irraa gadi yaa'udha. Bishaan tabba gubbaa irraa gadi yaa'u kun immoo naannoo sana kan bareechaa jirudha. Kanaaf akkaataa amma arginu kanaan bakka Turiizimii ta'ee madda galii guddaan kan irraa argamuu danda'udha jechuudha.

Kan as irratti argaa jirru kun beeksisaadha. Beeksisaa waamicha barattootaatii beeksisa waamicha barattoota kan yuuniversitiin mattuu baratoota gannaa ittin waamedha. Kan waaluma galatti kanas irratti argaa jirru bifaa ittin waamichi yookas immoo beeksisni baafamu danda'udha jechuudha.

Kuni gosoota tajaajila bu'uuraa hawaasaaf kennaman keessaa tokko yoo ta'u inni kun eleektiriikiidha. Bakka kuusaa humna elektiriikiiti jechuudha. Bakki kuusaa humna elektiriikii kun humnoonni elektiriikii yeroo dhufan kallattiidhaan gara lakkooftuu humna ibsa kan naanno manaatti osoo hin deemin bakka kan irratti to'atamani deemu.

Kan nuti suura kana irratti ilaalaa jirruu, mucayyoodha. Mucayyoon kunii bakka bashannanaa deemtee jirti. Bakka bashannanaa kanatti agarsiistuu uffata aadaa warra Habashaa kan uffattee jirtuudha. Bifaa kanaan kan gindaa’e kun, alaabaa warra habashaa kan of irraa qabuudha jechuudha.

kan nuti suura kanarratti argaa jirru yeroo barattoonni hiriiranii nyaata isaaniif qophaa'ee fudhatanii nyaachuudhaaf taa'uudhaaf deemaniidha. Barattoonni kun uffata seeraa mana barnootaa isaanii uffatanii nyaata isaanii fudhachaa jiru.

As irratti suura kana irratti ilaalaa kan jirru yeroo namoonni tajaajila geejibaa itti argataniidha. Tajaajila geejibaa kan ammuu kan irra argataa jiranii baaburaa irraadha. Baaburi kun yerootti hawaasaaf tajaajila geejibaa kennaa jirudha kan nuti argaa jiru suura kana irra.

Kan suuraa kanirratti argaa jirru gosa biqiltuutti. Gosa biqiltuu keessaa immoo gosa biqiltuu muuzii kunii hanguma guddachaa deemu firii naqataa deema firiinsaa kun immoo yeroo muraasaa booda kan nyaatamuu.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru hawaasaa fi manneen amantiiti hawaasni kun amantii isaa gaggeeffachuudhaa fi gara manneen amantii kana yerootti baayyinaan malee sirnaa kadhannaa akkasumas immoo sirnoota amantii garagaraa yerootti gaggeessaa jiru kan agarsiisuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun shamarree miidhagduu uffata aadaatiin faayamtee utuu isheen miidiyaalee garaa garaaf haasawaa gochaa jirtu argina.

kan asirratti argaa jirru kun mallattoodha. Mallattoo adda-baaftuu biiraadhaitti fayyadamnudha a habashaadha kunbiiraawwan biraarraa namoonni gaafa dhugudeeman mallattoo ittiin adda-baasaniidha jechuudha namoonni sunii biiraa sana dubbisuuillee hin hin dandeenyu yoota suura kan ilaalanii yeroo isaan itti biiraa habashaa ta'u kan ittiin adda-baafataniidha jechu

Kanas irratti argamu kopheedha kopheen kun akkaataa hidhannaadhaaf ta'uun kan qophaa'ee fi alluu gosa garaa garaa kan qabuudha kopheen kun haaraawwa kophee gabaa irratti bahaa jirudhaa jechuudha kophee kana qophee dhiiro taatii.

kuni kan as irratti argaa jiru kun giddugala gurgurtaa mi'eessotuuwwan garaa garaatii akkasumas kuduraafima duraan kanneen akka timaati ni mul'atuu as irra kana biraan immoo mi'eessotuuwwan kanneen akka barbarree hedduun isaaniiillee ni jiru jechuudha walumaa galatti garuu giddugala gurgurtaa kannee ni tiyyachuuda

Kan suura kana irratti argaa jirru harrootaa fi gaangota garaa garaa yoo ta'u isaan kun meeshaan itti fe'amee bakka tokko irraa gara bakka biraatti geejjibsiisuudhaa fi namoonni kan itti fayyadamaniidha jechuudha. Isaan kun geejjiba kennu keessatti ga'ee olaanaa warra taphatanidha.

kuni meeshaadhaa meeshaan kunii kan itti meeshaaliin barreeffamaa garaa garaa dookumeentiiwwan garaagaraa keessatti kuufamaniidha meeshaalleewwan kuni dookumeentiiwwan akka hin banneef qabduu mataa isaanii qabu akkaataatti waraqaa qabuudhaaf qophaayatti akkaataamijataa taedhaan meeshaa qophaa'ee gurgurtaadhaaf dhyaatedha

Kunii meeshaalee faayaatii. Meeshaaleen faayaa kunii akkaataa garaagaraatiin itti fayyadamuuf kan danda'amu yoo ta'u kan harkatti keewwatamu jiraa, kan mormatti keewwatamu jiraa garuu walumaagalaan inni kun maal ibsaa meeshaa faayatii.

suura kanirraa akka argaa jirutti bakkigunii bakka daldalaatii bakka daldalaa ta'ee namni kaffalti kaffaluudhaafi yeroo bilbila arkaaisaa fayyadame kaffalti karaa teelee birri raawwachuudhaaf kan inni yaalaa jiru akkasumas immoo zayitaawwan gurgurtaadhaaf dhi'aatanii jiran argisiisa

kun gaafa namoonni walitti dhufanii namoota gaafa jennu maatiin walii dhufanii bifa jaalala-qabuu nyaata isaanii nyaataniidha. Nyaanni kun gosa garaarraa kan qopaa'e yoo ta'u jalqaba fakkeenyaaf nyaata foonii nuu dhiyeessituu kan qabuudha

kan as irratti ilaalaa jirru kunii gosa nyaataa ta'ee gosti nyaataa kunii gosoota adda addaa irraa kan qophaa'e yoo ta'u foon itittuu buddeena qochoo fi kanneen kana fakkaatanirraa kan qophaa'ee dha

kbakkeedaldaalaat bakkeen daldaalaa kun firaafiriwan adda addaa kuduraa fifmuduraan adda addaa dubartoota gabaa keessani jiran fi kanneen gulliittii keessanaannaanii kanneen garaa garaa bitataniidha kunneen immoo kaaruutti jiraa dinnichi jiraa timaatii minjiraa qoosxaan jira raafuu hin jiraa jechuua

Kan bakka kanatti argaa jirru dubartii tokkodha. Dubartiin kuni akkaataan rifeensashii itti qabatte kan xiyyeeffannoo itti kennuudha. Kan sirraa argaa jirru dubartii rifeensashii kallattii lamaan irraan gad baastedha jechuudha.

kun beellada kan manaas ta'uu dandeessii kan alaas ta'uu dandeessii akkaataa namni itti madakse irratti dha hundaa'a garuu baay'inaanii kan ishiin jiraattu alarradha jechuudha illeettiin kun ishii itti baay'ee xiqqoo taate dha beffa bareedaa kan qabdu kanadha

kuni kanasitti argaa jirru kunii gaarii jedhama gaariin kunii tajaajila geeibafoa tajaajiba geejibaatii foola gaafa jennoon tajaajila geejibaa kan aadaa kan tahidaa jechuudha tajaajili geejibaa aadaa kunii wantoota garaa garaa asi irratti fe’uudhaan bakka tokko gara bakka biraatti geejibsiisuuf kan fayyaduudha

Suura kana irratti kan nuti argaa jiru kopheedha. Kophee shamarranii bifa garaa garagaraaatiin qophaa'e dhihaateedha. Akkasumas wantoota garaa garaarraa qophaa'e kan dhihaate kophee shamarraniiti jechuudha .Asirratti ilaala kan jiru.

kuni dibataa dha. dibataa gogaa namaa dibachuudhaaf fayyadudha dibanni kuni gilisiinii jedhamee kan beekamuu yoo ta'u biyyuma kana Itiyoophiyaa keessatti kan hojjetamee fi maqaa addaa abisiiniyaa jedhamuun kan beekamuudha abisiiniyaa jechuun kan warshaan sunni ittiin oomishee baasee jechuudha gurgurtaaf akka ta'utti.

suurri kuni kan asirratti ilaalaa jiru meeshaalee elektirooniksii gosa gara gara qabanidha meeshaaleen elektirooniksii gosa gara gara qaban kun kanneen sirna barnootaa keessatti nu fayyadanif barattoonni barnoota isaanii ittiin ciimsachuu fi guddifachuudhaa fi meeshaalee elektirooniksi itti fayyadamaniidhaa jechuudha

kun meeshaadha. meeshaan kun meeshaa mana keessaati meeshaan kunii wal bukkee jira guddaaf xiqqaa qaba kan yeroo kan baayee midhaginaaf itti fayyadamna darbee darbee garuu nyaatota garagaraa achi keessa keenye tursiisuudhaaf meeshaa itti fayyadamuu dandeenyuda

Asirraa argaa kan jiru suuraa kana irraa, kuduraa fi muduraa keessaa tokko kan ta'e paappaayyaa dha. Paappaayyaan kunii osoo hin ciramin akkuma dhaabbatee jirutti akkasumas osoo hin bilchaatiin kan jiruu fi lafa qonnaa irra kan jiruudha jechuudha paappaayyaan kun.

suuraa kan irratti kan nuti argaa jirru nyaata gosaa addaa addaa irraa qophaa yoo ta'u nyaatonni kun arka caalaan isaanii nyaata foonii f iraa qopha'aniif yoo ta'uu fi akkasumas immoo hitittuuwwan buddeenii fi wantoonni biraa kanaas irrattinii mul'aabi jechue

kan asirraa ilaalaa jirru kun boqqoolloodha boqqoolloon kunii lafa qonnaa irratti baayyee gugurdatee jira boqqoolloon kunii firii godhateeramoo hin godhanne kan jedhu adda baasuudhaa fi bifaa'ama jiru kanaani itti fayyadamu jechuu dha

suura kana irraa kan nuti argaa jiru ijaarsaa dha. ijaarsi jalqabame achumaan kan dhaabbate kan fakkaatu ijaarsi kun kan itti fufaa hin jirre ta'uu kan nu agarsiisuu fi ijaarsonni kun jalqabanii jalqabbiin isaanii osoo hin xummuramin akka hafee jiruu kan nu agarsiisu lafa ijaarsaa.

suura kan irratti argaa kan jirru mana barnootaati manni barnootaa gabatee irratti barreeffamanii fi teessoo baratoonni irra ta'ani akkasumas minjaala waliin bakka tokkotti qophaa'ee kan jiru meeshaale barnootaaf barbaachisaniidha.

Kuni kana asirratti argaa jirru bakka mana barumsaati mana barumsaa ta'e bakkaa barattoonni meeshaalee elektirooniksi itti fayyadamaniidha kanfuldura keenyatti argaa jirru kun barattoota koompitara fayyadamaa jiraniidha jechuudha kutaa koompitaraa keessatti jechuudha.

Alaabaawwan kanas irratti arginu, alaabaawwan kun alaabota biyyoota Afrikaa kan ta'aan yoo ta'u baay'een isaanii alaabaa Itoophiyaa fakkaatu kun immoo bilisummaa Itoophiyaan lolaa adwaa irratti argatteen walqabate kan isaanirraa akka fudhatan kan agarsiisudha.

Kan nuti suura kan irratti argaa jirru meeshaalee elektirooniksii kan umnaa aduu saasaabuu fi akkasumaas umnaa aduu sana gara ifaatti kan jijjiiru hampuuliidhaa jechuudha. Isaan kun walmaagalaan meeshaalee elektirooniksiti.

namni nuti suura kan irratti argaa jirruu agarsiisa faashinii kan agarsiisaa jirtuu yoo ta'u uffata ammayyaa akkasumas fuullee ijaa godhatte arkashiiirratti rarraafatte agarsiisa faashinii agarsiisaa jirtii jechuudha

kan as irratti argaa jiru kun bakka beeksaati .beeksisni kun barjaa irratti barreeffamee kan jiru yoo ta'u bakka jiraa meeshaalee konkolaataa rook kan jedhamudha walumaa galatti kun bakka beeksisaatii jechuudha

kan as irratti argaa jirru kun hojjatoota uffata hodhudhaan of jiraachisan yoo ta'u mucayyoon kun uffata hodhaadha kan isheen jirtu uffata kana maashinaa ammayaatti fayyadamtee warshaa keessatti uffata kana kan ishiin hodhaa jirtu jechuudha mucayyoon kun akka suura kan irraa arginutti

akka suura kan irraa ilaalaa jirutti namoonni kun bakka tokko daawwachaa jiru turistootadha turisoonni kun turistoota biyya keessaa yootaan bakka wa'ee deemani da'awwachaa kan jiradha manneenii fi dageenna naannoo isaanitti argaman kanatti ini argamu jechuudha

Suura kana irra argaa kan jirru ijaarsa bu'uuraalee misoomaati.

kannee amma suurarratti argaa jirru kuni konkolaatota waraanaatii konkolaatota waraanaa meeshaalee waraanaa fi'atanii jiran fakkaatu isaan kun immoo loltoonni waraanaa bukkeessa naannaanii jiru konkolaattoonni waraanaa kun baay'inaan hedduu kan ta'anidhaa jechuudha

suura kanarra argaa kan jirru hawaasaa fi maatii dha. Maatiin kunii uffata faayaatiin faayamanii akkasumas bifa gammachuu qabun yeroo isaan suura ka'aa jirandha kan argaa jirru kun jireenya hawwaasummaa fi maatiiti jechudha

suura kana irraa argaa kan jirru dibataa namoonni garaagaraa yeroo garaa garaatti qaama isaanii akka bareedudhaaf dibataniidha dibbanni kun immoo waantoota garaa garaa irraa dibatame i akkasumas waantoota garaa garaairaa hojjetame kan dibbatamu meeshaalee bareedinaaf oolan waliin kan dhiyaatee jiru

lafa kanarratti yokis imo suura kanarraa kan nuti argaa jirruu bakka ijaarsaati, bakkeen ijaarsaa kunis immoo namoota ijaarsa sana ijaaranii fi wantoota yokis immoo meeshaalee ijaarse sanaaf barbaachisaan kanneen akka simintoo fi kanneen biroo bakka tokkotti walitti qabamanii kan jirani walumaa galatti dhimmoota ijaarsaan kan wal qabate

Suura kana irratti kan nuti argaa jirruu weellisaadha. Weellisaan sirba isaatii fi suur sagalee hojjatee suur sagalee kan irrsa suura fudhatamedha jechuudha. Kanaaf suurri kun suura weellisaati.

suuraa kana irratti kan arginu kaaffeedhaa kaaffee fi bakka bashannanaa akkasumas manoota nyaataati suuraawwan kana irraa arguun akka danda'amutti manneen nyaataa manneen bunaa fi kanneen biroo bakka tokkotti kan qabatee jiru bakka bashannanaa fi mana nyaataati jechuudha

kan suura kana irratti argaa jirru konkolaattota abbaa gommaa afurii fuldura agarsiirraa muka mul'atu konkolaataa abbaa gommaa sadiiti kana jechuun kan gara garasiirraan immoo ilaallu konkolaataa deddeebisa ummataati walumaa galaatti kan as irratti argaa jirru konkolaattootadhaa.

Namni suura kana irratti arginu kun artistii beekamaa aartist hacaaluu hundeessaa yoo jedhamu suurri kun yaadannoo adawwaadhaaf kan ka'amedha. kan inni harka isaatti qabatee jiru kan oromoon yeroo waraanaaf lolaaf gootummaatti fayyadamuu wanta maqaan isaa eeboo jedhamu.

Kun kan as irratti argaa jiru bu'uuraalee misoomaati. Bu'uuraalee misoomaa kun immoo warshaawwan garaa garaa kanneen of keessatti qabate yoo ta'u namoota naannoo sana jiraataniif bakka hojii fi akkasumas immoo maddagaliiisaanii asi hojjatanii akkasaan argataniif bu'uuraalee misoomaa ijaaramee jiruudha jechu.

as irraa kan argaa jirru shubbistootaadha shubbistootni kun muuziqaa taphachaa jiru akkaata aadaa isaaniittiin ibsuu danda'utti keessuma aadaa Walloo kan ta'e nama lamaan yeroo isaanitti shubbisaa jiraniidha jechuudha. shubbistoota muuziqaa irratti yeroo isaan shubbisanidha.

Kan as irratti ilaallu aannan kun saamsamee ture jira saamsamee bakka bitachuu dandeenyuudha. Bakka gurgurtaa aannanii iddoo itti samsamee jiruu irraa dhiyeessiidhaaf bakka irraa argachuu dandeenyuudha jechuudha.

Akka amma suura kana irraa argaa jirutti dubaroota lamaa fi dhiira uffata ammayyaa uffatanii uffata kana agarsiisaaf suura ka'aa jiran fakkaatu. Akkaataan agarsiisa suura isaanii itti ka'aa jiran kun akkaataa uffannaa ammayyaa ittiin agarsiisu danda'uu irrattidha kan isaan agarsiisaa jiran.

Kuni meeshaalee elektirooniksiiti. Meeshaaleen elektirooniksii kuni faayidaawwan garaa garaa kan qaban yoo ta'u ''koppii'' kaasuu fi kanneen birootin walqabatee faayidaawwan hedduu kennu. Walumaagalatti isaan kuni meeshaalee elektirooniksiiti jechuudha.

bakki ammaa ilaalaa jirru kunii bakka bunnitti gurguramuu yoo ta'u bunnii danfafametti gurguramuu yoo ta'u sirritti kan bareechamidhaa kallattii garaagaraati wantoota garaagaraatiin hin faayame bareede kan lafa kaawwa midhaa jechuudha

suuraa kan irratti kan argaa jirruu mucayyoodha. Mucayyoon kun rifeensashii haala kanaani kan ishiin hiekte ebittimsite akka bareeduuf ta'uun bakka lamatti qoode kan ishiin agarsiisaa jirtuudha suurri kuni mucayyoo rifeensashii tolfachaa jirtu kan nu agarsiisua

kan suura kana irratti ilaalaa jirruu holqaa dha holqa daawwannaadhaaf mijataa ta'ee hiddugalaa turizimii fi bashannanaa bakka ta'ee jiruudha suura kan irratti kan nuti argaa jirru holqa daawwannaadhaaf mijataa ta'ee argamudhaa jechua

Kan as irratti argaa jirru kun meeshaalee mana keessaati. meeshaalee mana keessaa ta'anii meeshaalii elektirooniksiiti. meeshaalee kuni nyaata bilcheeffachuufis ta'ee dhugaatiiwwaan garaa garaa kanneen dhugaatii ho'aa jiran bunas irratti danfifachuun kan danda'amu yoo ta'u, kan mana keessati itti fayyadamnudha jechuudha.

suura kana irratti kan argaa jirru namoota hojii daldalaa irratti bobba'anii kan isaan daldalanii asirraa akkailaallutti warra uffatana gadaniidha dugda isaaniitti uffata bakka bakkatti sochoosanii nagaduu danda'an kan baatani deemaniira

kan asirratti argaa jirru loogoon kun, kan kilaba bulchiisa magaalaa Adaamaa yoo ta'u, loogoon kuni alaabaawwan irraa kan hojjetamee fi akkasumas hundeeffama bara isaatiin bara 1983 akka hundeeffamedha kan agarsiisu kilabiin bulchiisa magaalaa Adaamaa kuni jechuudha.

as irratti kan nuti argaa jirruu bu'uuraalee misoomaatii. Bu'uuraalee misoomaa keessaa tokko kan ta'e karaa dha karaawwan kun immoo kallattii garaagaraa fi bakka garaa garaatti kan fudhatu yoo ta'uu fi akkaataa garaa garaatiin kan hojjatamedha jechuudha.

kanii as irratti argaa jirukun alaabaa ameerikaatii tokkoon tokkoowwan urjii as irra jiranii naannolee ameerikaa keessatti dhufanii ameerikaa guddittii kana uuman kanneen bakka bu'ani yoo ta'u akka mallattoo bilisummaa isaaniittis ni ilaalama

Kan as irratti argaa jirruu meeshaalee manaati. Meeshaalee manaa kun immoo buna daakuudhaaf kan inni fayyadu meeshaa elektirooniksiiti meeshaal elektirooniksii kun buna akka salphaatti daakuudhaaf kan mana keessatti namnitti fayyadamuu danda'udha jechuudha.

Kan suura kanarratti nuti argaa jirruu taphattootaadha. Taphattoonni kubbaa miilaa kunii akka garee isaanitti leenjisaa isaanii dabalatee yeroo isaan suura ka'aa jiran kan nu agarsiisuudha. Sababni isaa dirree kubbaa miillaa keessatti kan argaman waanna ta'eef.

Kuni kan asirratti argaa jirru kunii meeshaadha . Meeshaan kunii biyyoo hammaarree bakka tokkootii gara bakka tokkootti dabarsuudhaaf kan fayyadamnudha .meeshaan kuni qabattoo qaba akka ataatti biyyoo ammaaruudhaaf namatti toluuna bakkettiin biyyoo ammaara in lee babal'aa fi kataqabanaaf mijataa ta'e qaba jechudha.

namni kun kan inni jiru siidaan isaa finfinnee naannoo birbirsa gooroo yoo ta'u namni kun kan mootii warra abashaa tureedha. mootii warra abashaa biyyoota biyya Itoophiyaa jidhamtu hundeessuu keessatti nama beekamtii qabudha. namichi kun abashoota biratti nama beekamtii olaanaa qabudha.

kun qotisa naannoo baadiyyaatti argamu yoota' lafa ballaa ugusuudhaan kan facaafamee jiruudha akkasiiraanasiachi gaafa laalam gosa qamadii fakkaata haramaa irraa bilisa kan ta'e firiigaarii kan kennu keessa keessootti immoo gosa biqiltuu biraa kan of keessatti qabatee dha

Suura kanarraa kan nuti argaa jirruu shamirran wayyaa aadaatiin bareedanii akkasumas sirfeens bareedaa occatatanii sirbaa jiraniidha akkasumas sirbii kunii suura kanirra ubatamuun akka danda'amutti sirbaa aadaa akka ta'ee hubachuu ni danda'ama.

Suuraa kanarra ilaalaa kan jirru giddugalaa daldalaati. giddugalaa daldalaa kanaa wantoonni achi gurguraman hedduu achi namoonni wanta isaan barbaachisu bakka isaan bitatan giddugala daldalaati jechuudha.

kuni kan as irraa argaa jiru kun gosa nyaataatii gosa nyaataa keessaa ta'ee marqaa jedhamuudhaan beekama marqaan kunii bif kanaatiin qophaa'ee dhihaata jechuudha namoonni baay'een marqaa bif kanaatiin qopheeffatanii nyaatun

Kan suuraa kan irratti argaa jirru, ijaarsadha. Akkaataa itti muuzeemiin Adawwaa ijaarame kan argaa jirrudha. Ijaarsa muuzeemii Adawwaa kun bifa kan qabaate kan ijaarame ta'uusa as irra argaa jirraa jechudha. Akkaataa muuzeeemiin kun, boca muuzeemiin kun qabaate ittiin ijaarame jechudha.

bakka kanarratti yookan immoo suuraan nuti argaa jirru meeshaalee faayaati. Meeshaaleen faayaa kun gosoota garaa garaa kan asirra ilaalaa jirru. Meeshaa faaya mormaa ni jira, faaya qubaa ni jira Walumaa galatti asirra kan jiran goosoota meeshaalee faayaati jechuudha

suura kan arratti kan argaa jirru shammarreewwan oromoo uffata aadaa oromootiin faayamanii bifaa hawwaasummaa fi bifa maatii fi bifa jaalala qabuun waaliin suura ka'aa jiraniidha harka isaanin siinqee qabatanii jiruu uffata godinaalee oromiyaa garaagaraa kan arsii kan shawaa kan baalee uffatanii jiru jechuudha

kan lafa kan arratti yokis musuura kan arratti argaa jirru bakka gurgurtaatti bakki gurgurtaan kun wantoota garaa garaa tuachitti argama saamun aqaama keenyatti inniqannuu dibaggurgoftuuwwan garaa garaa chipini argamu bakka daldaalaa ta'uu saamoo kan ittiin arginu lakkoofsi baankiillee barreeffamee jira kanaaf bakke kun bakka daldaalaatea

bakkeen kun bakkee namoonni baayeen itti deemanii bashannaniidha kan isaan galaana irraa haroowwan irraa yerootti deemanii itti bashannanid jechuudha lagni kun gaarinhin marfamee jira bakka bashannaaf baayyee mijataa ta'ee fi namoonni baay'een doonii irrattiin himalanitti bashannaniira

Kuni suura kanarratti kan argaa jirru garee nagaa eegstoota kan oromyaa keessatti beekaman kan gaachan sirnaa jedhamuudhaan beekamaniidha kana s irratti argaa jirru walumaa galatti suura gaachan sirnaati jechuudha gaachana sirnaa nageenyi eegsisuudhaa fi uffata nageenya affatanii bakka tokko jiraniidha jechuudha.

Bakka kanatti kan suura kanarraa argaa jirruu gaafaa dubartiini kophee hidhattee jirtuudha kopheen kun immoo bifa garaa garaa fi akkaataan qopiisaatiillee garaa garaadha kanaafi dha kan ishiin hidattee akka namoonni baay'een argatanii bituu danda'aniif beeksisa hojjechaa jirti

Warri nuti suuraa kana irratti ilaalaa jirru aartistoota bebbeekamoo sirboota aadaa fi ammayyaa garaa garaa hojjechuudhaan beekamanidha. Isaan kun biyya keessa darbee sadarkaa idil-addunyaatti warra beekamtii qabanidha.

Kan suura kana irratti arginu zayita nyaataaf ta'uu bakka bitachuun itti danda'amudha. Kana jechuun suuqii achii zayita nyaataaf ta'uu fi kanneen biroo bakka bitachuu dandeenyu jechudha.

kunii meeshaalemuuziqaa kan ammayyaa yoo ta'u meeshaale kan elektirooniks irraa kopaa'aniidha makaan isaa gitaara jedhama ittiin muuziqaa xaphachuudhaaf kan itti fayyadamudha baandiiwwan garaa gara namoonni dhuunfaa kan ittiin muuziqaa xaphachuudhaaf itti fayyadamanidha

kan nuti lafa kana Irratti Yookaan suura kana irratti ilaalaa jirru dubartii lafa qonnaa keessatti raafuu dhaabaa jirtuudha. Dubartiin kuni hojii qonnaa irratti bobbaatee argamti. Ishii qofa osoo hin taane warri ishii dugda dubaa jiran illee hojii qonnaa irratti bobba’anii warreen argamaniidha.

kuni kan asirratti aargaa jirruu loogoodha. logoon kunii loogo oromiyaa miidiyaa niitiworki kan nutti agarsiisuudha . logoon oromiyaa miidiyaa niitiwarrkii gurraacha diimaa adii akkasumas immoo giddusaatti maqaa miidiichaa oromiyaa miidiyaa niitworki kan jedhu iddoo tokkotti kan qabatee jirudha jechudha.

kuni kan as irratti argaa jirru kun yeroo uummanni yaa'ee harama biyyee itti suudhaa fi lafa qonforee akka lolaan biyyoo haree gara gadiitti akka gadiin dabarsine ittisuudhaaf yeroo ummanni qopheessaa jiruudha jechuudha .dursa qopheessu jechuudha otoo bokkaan roobe biyyoon hin haramiin dura.

warri nuti suura kan irratti ilaalaa jirru dubartoota akkasumas daa'immani sadarkaa dhargagummaa irra jiran godaansa irraa warreen jiraniidha yagammoojjii keessa qaxxaa muruudhaan warreen godaansaaf qophaanii jiraniidha godaansa godaanaa jiru jechuudha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

kuni kan arginu meeshaalee mana keessaati meeshaaleef faayaa mana keessaa kan hadholiin yeroo baay'ee itti fayyadamanidha. meeshaaleen kun akka akka isaaniitti fayyidaa gara garaa qabu kanneen cuukkoo qabachuu danda'an illeen jiru garuu walumaa galatti meeshaalee mana keessaa faayaa mana keessaati.

kuni kanaas irratti argaa jirru biqiloota magariisaadha biqqiloonni magariisa naannoo keenya irratti argamaniidha biqqiloota magariisaa dhedheena qaban kan in kaamiraadhaanhi kaafamanii kan nutii argaa jiru biqqiloonni kunii faaydaawwan garaagaraa yoo qabaatan iyyuu kanammaan suura kan irratti argaa jirru garuu biqiloota ta'uu isaaniiti

Mucaan kunii akkaa suura kana irraa argaa jirrutti uffata aadaa Oromoo Raayyaa uffatee jira. Uffata aadaa Oromoo Raayyaa bifaa ammayyaatin kan uffatee jiru ittiin uffata aadaa san qabate aadaa isaa ibsuudhaaf suura ka'e kan inni jirudhaa jechuudha.

lafa kanatti kan suura kana irratti argaa jirru bakka daldalaa uffataa fi bakke daldala uffataa kun uffatoota garaa garaa oomishaalee garaa garaa bakka tokkotti argamanii fi namoonni garaagaraa bakka kanaatti kan isaan bitaniidha. g Gabaabamatti kun kan nutti agarsiisu giddugala daldalaa akka ta'e dha jechuudha.

Bakka kanatti suura kan irratti kan nuti argaa jirruu bakkeewwan bashannanaati. Bakkeewwan bashannanaa haala gaariidhaan qophaa'an manneen kan qaban akkasumas immoo manneen kun laga-qarqaaratti kan hojjatamanii fi namoonni baay'en achitti bashannanuu bakka danda'an ta'u kan nu agarsiisudha.

kanii suura kanirratti ilaallu hawaasaa fi maatii dha akkaataa itti waliin jireenya hawaasaa fi maatii yeroo isaan walii n haasaawanii fi fuula isaanii irraa mallattoon gammachuu yeroo mul'atu arginaa akkaataatti hawaasni kan waliin jiraatudha jechuudha.

kuni naannoodha naannoowwan kun uumama bareedina qabuun kan badhaadhaniidha namoonni jiru namoonni kuni fee, isaa fe, atanii midhaansaanii fi'atanii gara ta'etti imalarra jiru dubartiin dugda duba deemanii harree oofaa jiru namni dhiira tokkimoo farda yaabbatee fuuldurra jira jechudha.

kan suura kanarratti argaa jirru dhugaatii dha dhugaatiin kun dhugaatiis biraayitiiti dhugaatiis biraayitii kun logoo mataasaa qaba akkasumas immoo barreeffamoota mataasaa qaba barreeffamoonni kun dhugaatiiwwan alkoolii irraa bilisaa kanneen biroo rraa akkaataatti addabaafannuuf gannugargaarudhaa jechuudha

kan ammaa suura kana rratti ilaalaa jirru gosa nyaataa ti gosti nyaataa kun warqee yookiin immoo kochoo irraa kan qopaa'e fi kan ittin nyaatamu immoo kan itittuu irraa qopaa'eedha itittuun kun erga abidda irra godhame booddee kan dhufuudha jechuudha kan akka ittootti itti fayyadamuuf geewwame

kan asirratti argaa jirru kun immoo loltoota waraanaa fi loltoota waraanaa qaama nageenya eegsisaniidha. isaan kuni walitti naanna'anii kan sirbaa jiraniidha. bakka dirree lolaas ta'uu danda'a bakka leenjiwwan garaa garaa irrattis ta'uu danda'a kan isaan walitti naanna'anii meeshaa waraanaa qabatanii sirbaa jiraniidha.

kun immoo kan asitti argaa jirru bakka tokko bareechanii sagantaa wa'ii itti gaggeessuudhaaf bakka qophaayeedha. Bakki kun wantoota garaa garaatiin midhakfamee bakka sagantaadhaaf qophaa'ee jiruudha. bakkeewwan akka adda addaa kanatti sagantaawwan garaa garaa ni gaggeeffamuu jechuun haala kanaan bareedee kan qophaa'edha.

Sidaa amma arginu kun siidaa naannoo Tigiraayitti argamu yoo ta'u, waggootan dheeraan dura siidaa harka namaatiin hojjetamedha. Siidaawwan kun hafteewwan seenaa qabeessa naannoowwan gara garaa keessa jiran keessa tokko yoo ta' u siidaan kun naannoo Tigiraayitti argama jechuudha.

suura kan arratti kan nuti argaa jirruu biqilootaa dha biqqiloota kunoonsi godhamee fi naannoo manneen jireenya irra jiranitti kan argamuudha biqiloonni kun akkaataa itti isaan guddufachu danda'aniin bifa bifaantoora toora qabatanii kan dhaabbatanii fi kunoonsi gaariin kan godhameef

kun kan asitti ilaalaa jirru kun biqiltuu dha biqiltuun kun immoo faayidaan isaa qorichummaadhaf oola akka qorichaa kan ammayyaa'u son ta'ane akka qorichaa aadaatti qoricha aadaatiif kan itti fayyadamnu biqiltuu gosaa akkasiiti jechuudha

kuni kanas irratti suurri argaa jiru kunii oduudha hoduun kun immoo bakka muummee ministeer Itiopiyaa Abiyi Ahimed argamanitti yeroo gulaallinii misooma koriidarii raawwatamu kan ibsudha kun mata duree oduutii jechuuha sagantaa oduudhaaf irratti kophaa'e walumaa galatti oduudha kun

suura kana irraa argaa kan jirru mucayyoo rifeensa ishii haala gaariidhaan qabattee jirtuudha kan ishiin suura kana agarsiisudhaaf yaalaa jirtus rifeensa shiidha akkaataa dibannaa rifeensa shiitii akkaataa dibannaa rifeensa shiitii kan nutti agarsiisaa jirtuudha.

kan nuti suura kan irratti argaa jirru dubartiidha .Dubartii rifeensashii haala gaariin qabatte ittoo kopheessaa jirtuudha. Iddoon kun kutaa ittoon itti koppheeffamu keessatti dhakan ishiin koppheessitu meeshaala elektiriikiitti kan ishiin fayyadamte kopheessaa jirtu jechuudha. Kanneen ishiin itti kopheessaa jirtuus meeshaawwan sun kan sibiilirraa hojjetamaniidha martiisaanii.

Kuni barjaadha. Barjaa baankii daldale Itoophiyaa damee humaraa kan jedhamuudha. Barjaan kun kanitti fayyaduu fi namoonni karaa deeman gara baankii kanaatti goranii akkasaan fayyadamaniif akkasaan baankii kana dhabanii akkasaaniin rakkanneef barjaa argisiisuudha jechuudha . Barjaa baankii daldala Itoophiyaati.

kan as irratti argaa jirru kun nyaata dha nyaata gosa aadaati nyaata gosa aadaa ta'ee kan hin beekamu naannoo liixa ooromiyaa wallaggatti baayyinaan kan beekamu cororsaa jechuudha nyaanni kun nyaata aada oromoo beekkamaadha.

kun bakka beeksisaaf banaa ta'ee dha. namoonni beeksisa isaanii beeksifachuu yoo barbaadan, "maalo kottaa bakka kanatti beeksifadhaa" kan jedhuudha. iddoo kanatti beeksisuudhaaf lakkoofsa kanaan nu qunnamaa jechaan jedhanii as irra barreessanii jiru. kanaaf bakka beeksisaaf banaa ta'e qophaa'ee kan taa'e jechuudha.

namni asiratti argaa jirru kun weellisaa beekamaadha weellisaa beekamaa sirbaa afaan amaaraa Teedii Afiroo jedhamuudha Teedii Afiroon kun sirboota afaan amaaraa baay'inaan hedduu ta'anii namaaf hojjechuudhaan gurra hawaasaa biraan ga'ee fi sirboota kanaanis immoo nama beekamtii argateedhaa jechuudha

Kan nuti as irratti argaa jirruu barjaadhaa. Barjaa beeksisaa barjaan beeksisaa kunii kan inni beeksisu hospitaala baalchaatii. Hospitaala baalchaa fannoo diimaa raashiyaa kan jedhudha. Inni kunii walumaagalatti barjaadha jechuudha.

Dhugaatiin kun kan asirratti argaa jiruu biiraa baddaleedha, biiraan baddalee biiraawwan bira irraa kan ittiin adda baasnu loogoon offii irraa qabuudhaanii, kanaafuu dhugaatiin kuni loogoo san bifa kanaan of irratti qabatee kan jiru biiraawwan biraarraa kan ittiin adda baasnu kan biiraa baddalleeti jechuudha.

suurra asirratti argaa jirru kun suura dambii kabachiiftoota yooksi immoo seera tiraafikaa warree hin kabachiisan bakkeetti isaan walgayii irra jiraniidha akka suura kan irraa ubatamuu danda'utti namni nuti arguu in dandeenye wayi fundura isaanirraa namni gaggeessummaadhaan isaan mariisisaa jiru ni jiraataa ija isaanirraa ubachuu ni danda'ama jechuudha

Namni suuraa irra jiru kun, aartistii beekamaa Alii Birraa yoo ta'u ,seenaa sirboota Oromoo aadaa fi ammayyaa keessatti nama hojii guddaa hojjechuudhaan beekamuudha. Namni Alii Birraa jedhamu kun, uffata aadaa Oromoo uffatee nama sagantaa irratti hirmaataa jiruudha.

kuni kan argaa jirruu barjaa dha barjaan kun immoo kan nuti agarsiisu waldaa kiristaana warra wangeelaa makkaanayyesus itoophiyaa sabaka salaalii fi naannoo ishitti waldaa mahaal fichee jedha kana jechuun namni waldaa kana garadeemuu gaafa barbaadu akka biran dabarre oks bakka dhabee rakkannii fi barjaa baeedha jechuu

Kan as irratti argaa jiru kun barjaadha .Barjaan sun immoo kan inni beeksisu yuunivarsitii salaalee kaampaasii Janaraal Taardasaa birruu dha. Namoonni gaafa karaa deeman akka arganiif akkasumas barattoonni yeroo haaraa gara kaampaasii kana dhufan, bakkichaa warri hin beekni akka tti fayyadamaniif kan tajaajiludha jechuudha.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

kopheedhaa kana asirratti argaa jiru. Suurri kun kan nutti argisiisu kophee qulqullina olaanaadhaan hojjetame gabaadhaaf dhihaachuudhaaf agarsiifamuudha, jechuudha kopheen kun; kophee warreen dhiirotaa keewwataniidha jechuudha kopheen as irratti ilaalaa jiru kun.

suura kanarratti kannuti argaa jirru kuduraa fi muduraawwan garaa garaa bakka bakka kan keewwoomanii fi akkaataa gurgurtaadhaaf mijechuu danda'utti kan keessifaman kanneen akka kaarootii, dinnichaa fi kanneen biroo bakka tokkotti kan qabate kuduraafi mudura

suuraanisirra jiru kun suuraa gaazixeessaatti gaazixeessaa omn kan ta'e gaazixeessaan kun ibsa dubbisaa jiraa ibsa oroomiyaa miidiyaanii neetwoorkii irraa kennamee jedha gaazixeessaan kun karaa foda televiziini omnooks immoo oroomiyaa miidiyaanii toorkii asba'ee ibsa san dubbisaa jira jehu

Kuni kitaabadha. Kitaaba lalisaa indirisiin barreeffame yoo ta'u kitaaba mata dureensaa galfata jedhu mammaaksa Oromoo cuuphee gadheen mannee nyaatti jechuudhaan mata dure godheetti fayyadame yoo ta'u maxxansa lammaffaadha. Kitaabni kun dhoksaawwan garaa garaa mammaaksaan golgamanii dhihaatan qabaa jechuudha.

kan as irratti ilaalaa jirru kun mana nyaataa ammayaa fi akkasumas immoo manabunaati. manneen bunaa fi manneen nyaataa ammayyaa kuni nyaatota mimi'awoo kan of keessaa qaban yoo ta'u yeroo san achuma irraa bitatanii deemuun kan danda’amudha jechuudh iddoo kanatti kan arga jirru

kan as irratti ilaalaa jirru kun mana dha. Mana umurii dheeraa lakkoofsise manni umrii dheeraa lakkoofsise kun yeroo ammaa kana akka bakka turizimii nu fayyadaa jirudha. bakka turizimiitti fayyadee kan galii guddaan irraa galudha jechuudha

kuni gosoota konkolaataa keessaa tokko ta'e mi'oota garaa garaa geejibsiisuudhaaf bakkaa bakkatti fuunee deemuudhaaf kannuu gargaaruudha konkolaataan kun karaawwanneeraallee hi maluu ni danda'a sarfisa olaanaa konkolaatoota qaban keessa isaa 1